Mitta ayfeta woykko atakilttet ekkiyo wodiyaan atakilttetuppe issoy donuwaa, donoy atakilttetuppa issuwaa, donoy bo'iyaan yafarettidi goyyettidaaga yafarettidi giddon yuuriyaara maddabariyaara tokketes, tokketidaagee bul''ettes. bul'eettidaaga ushsetees. ushshin gaakidaaga booki kessidi miishshaw laammidi gidin doossidi miidi gidin go''ettana danddayetees.

Meretata ekkiyo wodiyan meretatuppe issoy asaa, mehiya, mittaa, hageeti meretata. Hageetu giddoppe asay darobaa qoppidi akeekidi hassayi ekkidi eriya heeraa naaganawu danddayiya daro daro eray de'iyo meretatuppe issoy asaa.

Ushshaa qommotuppe issoy kinninttuwa. Kinninttoy banggaa shaayidi micissi shaayido banggaa taman doyissidoogaa doyissin ba meraa laammi Karexxidaagaa irxxi oottidi irxxidaagan sukkaariya gujjidi uyiyo ushshatuppe issuwa.

Carkko naqaashati darobaa oottoosona. Immuwa malatiyabata facebuukiya malatiyabati telegraamiya malatiyabati Itiyophphiyaappe kareera de'iyaa asaa gidin Itiyophphiya gidon de'iya asaa gidin haahosan de'iyaa asaa issuwa issuwara gattiya mishshatuppe issota. Hegaa xalala gidenna daro zal'iya qomotakka zamaanisanawu dandayiyoobabata.

Nu wolayttan daro qommo kattati de'oosonna. Hegeetuppe issoy muchchuwa. Muchchoy uuttaa haashshidi haashshido uuttaa meeccidi gum'idoogee keriyan naa'u gala heezzu gala gattidaagaa yeechchaa loologan qachchi wottin caalidagaa bashshiyaan koosidi dumma dumma sawo maatata gujjidi oyssata gujjidi imattawu aattiyo mal'o katta.

Baaso hagaazza giyogee darobaa oyqqi uttiis. deriyaa ayssiyo aawatettay de'iyooge baaso hagazza oykkidaaga. timirtte keettan tamaariya ayssiyaagee baaso hagaazzay diyoogaa, woossa keettan baaso hagaazzay de'iyo baaso hagaazza hagaazziya asati banttaw wotoy baynna hagaazzuwa hagaazzidi hara yelettaw shell'anashin miniddi oottiyo oosoy baaso hagaazza